Ekimuri ky'erangi ya kineekye ahagati nikiragura kandi hariho enjoki ahari eki ekimuri, ekimuri kiine amababi g'erangi ya kinyaatsi

Omugyera gurimu amaizi garikutambura gakugyenda aha sipidi y'ahaiguru munonga Kandi hetoroireho emiti hamwe n'amabaare amaizi ahi garikuraba.

Ebitara bibiri ebi barikubiikamu ebyokurya nk'ebicoori nainga ebihimba bishakaize ebinyaatsi. Aha rubaju rw'ekitara kimwe hariho enkoko ahansi. Ahansi y'ebitara hariho amabaare. Aha rubaju rwabyo hariho n'emiti hamwe n'ebimuri hariho n'enju y'amatafaari.

Omuntu akwitse naamiga akacupa aku barikuba batairemu nka sabuuni ninga shi omubazi gw'okwita obukooko omu ngaaro omuntu ogu engaro ze nizeera kandi ajwire empeta omu rukumu orwa kabiri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

Omusiri gw'ebicoori, ebicoori ebi bihingire omu runyiriri kandi nibireebeka nibito biine erangi ya kinyaatsi aha rubaju hariyo ekishaka nikyoma

Omuhanda gw'eitaka muhango, gurikuraba ahagati y'ekibira, seeri n'eseeri hariyo emiti hariho obunyaatsi omu kibira eki hariho n'ekikungu k'eitaka aha rubaju rw'omuti gumwe, emiti egi ni mingi kandi emwe nimiraingwa

Akamotoka ka karakita karikushara ebinyaatsi kari omu kishaayi nikashara ebinyaatsi nikabirundaana. Akamotoka aka keine erangi ya kinyaatsi, keine enziga mpango. Hariho n'emiti omu rubaju rw'ekishaayi, ahaiguru hariyo ebicu by'erangi ya buruuru hamwe n'ebirikwera

Obufuuha buna bwombekire gye, bushakaize ebinyaatsi ahi buri hariho emiti mingi miraingwa, hariho nana emitumba y'ebitookye, eseeri hariyo amaju maingi hariyo aga kanyina, gamwe gaine erangi erikwera hariyo n'emiti endiijo

Omukazi ajwaire t-shirt erikwera ayekomire ekitengye ashutami ariyo nakozesa ekiharani ekiharani kye n'ekyerangi erikwera Kandi kiri aha meeza aha rubaju rw'ekiharani hariho omwenda gw'erangi ya bururu Kandi hariho n'omukazi ondiijo ayemereire aha rubaju

Nserinkoko ziri omu kiju kyazo, ekiju eki kyombekise ekitimba ky'ebwoma hashakizeho ebinyaatsi hamwe neetundubare ahu ziri hariho ekidoomora kishazire eky'okunyweraho amaizi eseeri hariyo ebishaka hamwe n'emiti.

Enjoki nyingi ziri aha biju byazo zebaganiisemu ebicweka bibiri. Ahagati yaazo hariho enjoki emwe. Kandi eriyo neehuka ekwatsire aha njoki endiijo.